in les PLF laal a den ke andoona ye ten refu couvert végétale fe ne ta wareena proteger it a kot ale nenu mbartunaa njefandikorat a kot ale nenu mbaruna mbi'ta, fo menu mbarna ɓeer kene fop wiin we vraiment a sensibliser aayo ten a ñaay axe yo ten to a soɓangaa ye koy o kiin o kiin geenwa me waroona genu. Les comités de veille ke andoona yee i intaurer a den par village village nu refna i mbi'aa maaga un comité de veille d' alerte na andoona yee xaye ya un president y' a un secretaire y a un tresorier y' a un vice président y' a des commissaire au compte le comité de veille laaga koy reftee dara maga ndax a jega un regard na koƥ ale a jeg un regard no couvert vegetale fe bo oxu bugna yaq. Tu as plein droit o alerte in o saisir rangan ta fañ waagaa xooy les annimateur o saisir anga in in xan i mbaag o saisir l' agent aux et foret de l' arrondissement. Ten ta waag o gar a fudu no zone na a xaw o convocation parce que in fop bo i ngoorngoorluna mbi' nene rek je pense bien que a koƥ ale xana naat. A dakwiid na ta reɗ'ina to a koƥ ale naatanga a njiriñ in in fop o yaaga in way lancer a un appel encore une fois les paysan leaders formateur fada moƴo ngoorgoorlu a njeg la vigilence. Les comités de veilles fada njeg la vigilence a njeg le courage a njeg l'audacité. Oxu andoona yee xaye fi'aa na koƥ ale na andoona yee mosee les comité la nu mbara mbaag o jamarloox o fo xene alerte inoyo a fañanga nu mbaag o suurin l'information rurale. Kene je pense bien que a jeganga <hesitation> ke i mbugna na koƥ ale naatange fe i mbugna reverdissemnt fe i mbugna xana jeg to layanum xatoor ndax fo o kiin ka ndef xarit ka échanger ayo Bon ndetna par exemple no no les pays d'europe mais la foret amzonnier oxu refna nannano no la base casamance oxu retna maaga, o façon ndaxar nu refna a jega maga .To o xorangan économiquement couvert végétale fe bo wiiin we njanguuna a mbexey bo la dégradation fe dominer kee in xan o ga' koom-koom ak technique bo nu layaa xa'aa . Donc a fi'angaan rek ne laytanuuma xatoor kene i atan'u nuun xaye comme theme ta ref la degradation du courert végétale reverdissemnt de la commune de Ndiob a fi'angaa rek DJ Latir waaga wetanaam antenne fe i cung koy auditeur, auditrice no ɓaak ole rek na 7771711714 A fi'angaan nu ɓaat o ndokiidooyo kam emission ne i ɓaatirooyo a yiif o kiin o kiin aussi vraiment a lay xalatum fo mosu na koƥ ale .Kon rek in wey cunga nuun no ɓaak ole na 777171714

<music> aca rek <hesitation> ne laytanuuma rek o fog ole no ɓaak ole xaye koy im mbi'aniidaa nuun rek émission njegu solo jofanin rek no ku jofna no reverdissement manam naatal a koɓ ale ke i layaa RNA . La régénération naturelle assistée yoon ten koy fo partenaire maak ne refna IED Afrique en collaboration avec la commune de Ndiob son excellence aca rek no ɓaak ole no 77717171.

wala <hesitation> ne laytanuma xatoor rek i ngaranga rek ne laytanuuma nuun dégradation ;fra du couvert végétale ta ref e rek comité ke fada ngoorgoorlu. To RNA fe nu nga'aa nee ta executer ten a ndeer fagun faak fo ren communauté fe fop a anda ye la pratique de RNA a jega o njiriñ. Parce que ne laytanuma xaye bo rokoona kama koƥale a jega xa qol axa andoona ye ndaxar refee maaga mais ye i commencer na mborme les les producteur, layaa den RNA nee ta felna o ñowdatel a moƴo yooɓ reboisement yaam layanum xatoor reboisement :far fe ka fi'el o xiid o xiid mais au finish nangee gara fo tig . Yaam protecttion fe warna ten bon nga'na axe routier ne monsieur le maire a fi'na ta ref un trochon de 15 kilométre nu nga'a coono fe gomeena ten arrosage fe xa gambio a mobiliser a des équipe te ref wa FERA kene oxu jegeerna volonté waagino jal ba ta reussir donc mene aussi RNA fe koy ka ñotna in . Yaam arrosage soɓkirang ten ke o fi'ka rek ten refu ye manam fi' des bouteille manam piquet ka andoona ye xan a accompagner o ndaxar onqe o nemekuwa o qol le de temps en temps wu ɗaarna a lang o yoɗ a den. Wu andoona ye a mbara éléguer el nu njegaayo le materiel laƥ ke feek o way men sisay ke way men nu mbaag o éleguer a den a fi'angaan rek maaga ko ga'ka a koƥ ale a naatahin a dakwiid ne ta nand'ina perand to oxu refna anda yee a koƥ ale bata naatna o njiriñ in, in fop o nu nga'aa fa pharme cope traditionnel. Wiin mayu xaye ko jiraa war o waadnook no dispensaire no mbind doktor o layel ee a paƴ wala xa qoƥ taxar o wala xa past taxar o wala xa tim taxar o ten na mbadinkang kon koy .I nanga <hesitation> saganaayo bo a koƥ in alene a dégrader u a yaqu xan a jeg meen taxar ka andoona ye c' est des plante médicinal a mbar o mbaadna wiin we a cent pourcent i njegkateeyo den. Xaye a jega taxar ka xaye o soxla'angaan mene xaye pour o waadin o kiin mene no fud o ɗom mais xaye o ret bo saalum wala vers Kupentum to taxar kene a mbar'a njeg mene nanen ke i laya ngariñ ngariñ ten ndaxar mbaax o plante médicinale lo Oxu fudma ɗomaa xaye ta ref o fud o ñaaƴna jam soom o waaɗ o fas ole o ndik xoƴin dans deux minute une minute sax a jegangaan no foof le o kiin a xaaga yerangan o fud olaaga xan a ɓut. O xes boo ndiik ngariñ ka waadnan ta ref seew keke. Seew oxu refna a anda ye ndaxar na jegna o njiriñ oo, a naf ake njengel ka ñaaman xa ƥiy axe in ye i ndefa tutank ka i mboqkoogu ten njeg yook mayu atinooyo mbi' ten ke na layel laxu soow kene fop waagatee jeg seew xaye. O fud o niqiil a damanga o kiin xaye ta ref o fud o niqiil ola ñaaƴna jam soom o fasanga ten jawin bata ɓel o kiin o xene yerengaan xan o fud o niqiil olaaga wat fo taxar lakas nan nen ndun nin ay mangu yiin o ke i laya ɓaak wene fop fo saas ka ndef taxar ka na ndima a njego njiriñ des arbres intouchable fat wiin we and kene . Kon coté nene vraiment in way lancer a un appel a tout en chaqu'un .O kiin o kiin ten a goorgoorlu kon Dj Latir o antenne ole waagano wet rek i cung auditeur ke ɓaak ole na 777171714 .

Alo i nqot o xene ɓaak ole salamaleku auditeur faga alo alo alo oui aca auditeur faga ɓaak ola ɓostuwan nda rek nu mbaga ndok kam o ɓaak ole ref na 777171714 Alo oui <music> alo alo kon o xaga ɓaak ole ɓata ɓostu aca rek no ɓaak ole rek na 777171714

<music> Voila nu nangilwanga kim ale a paax rek nu nan ne ta layna ten taxar ke manam muumeen ke ga ñoowaten, wiin we ñowaten ,i njegaa ten foofi la andoona ye xaye ka taxaa ku andoona yee i ndufaan no lang ke; dufe lene a waago cooxit ten ke na layel un bon rendement .Yaga koy o kiin o kiin rek a waraa xaye o kino kiin a fi'aa planté un arbre. Manam o kiin o kiin xaye waraa jimb ndaxar na andoona ye wona fi'kaa le suivie a jara sax bo o jimban o xot une photo o xotanga la prise de photo la ndaxar ne reta reta ret ba fad deux métre de haut wala un métre cinquante o ɓaato foto'u fo ten. O kiin o kiin ba fi'ina nene geste fene rek reverdissemnt fene i laya xana dakwiid mais xaye a jega wa andoona ye manam ndaxar cooxirano yo ged parce que ndaxar ne soɓoona, soɓoona no qol no kiin ta yarin bata war o ret a deux métre de haut o gar soɓin maga nangi kup fo laɓ nu mbogee giss giss nu mbogee vision to a koƥ ale ba naatna. <hesitation> Ne i laytuna o njiriñ no fop a ref ka parce que bo i nqooxnayo xan o xooxe lene <hesitation> i njeg ten rendement ne laytanuma aussi a jega taxar ka andoona ye xaye vraiment plante médecinale o .Kan laya sax la pharma copé traditionnel a ndok o mbiñ a mbugooyo ngas taxar a paƴa ke wala xa pas xe mais ka interdir kelooyo to a jega mene des especes mayu ka andoonaye xaye ye i commencer na RNA fe fo ndiiki fo l' appuie de l' IED Afrique comme neem laytan rek le grand partenaire ONG jegu solo fo aussi l' ambition du monsieur le maire Omar Ba son excellence andoona yee c' est un grand visionnaire .Espece nu andoona yee plante médicinal o i mbi'aa mene une reunion au niveau de la mairie bo taxar médecinale kene fop a liste elooyo. A jega ten wa andoona yee ca existe dans la zone mais a jega teen wa andoona yee sont disparu we andoona yee ils étaient disparu monsieur le maire a fi'a tout les moyens pour atiid taxar kene ahin . A foga ten ke i layaa ngariñ, a fogaa ten ke i laya nar ,a foga ten ke i laya ndutt fo espece lakas ka andoona yee vraiment plante médecinale o l'exemple de la du foret de Mbelgoor. O retanga no xa da leya Mbelgoor Jeen Fay, Baab Jeen oxu refna anda naan. O retanga no qolum xaye espece mayu ka andoona yee ils étaient disparu a njega maaga ndiik to fop ka waaɗkin. A gar a reboiser a den a fi'aa la protection suivie bo taxar kene o way maaga, a naata masaala. Ke na layel darkase manam ndamaras bo ta paam o ndik rek ,o retangaa qolum fop imaam Modu Fall mais ko moɗka a tarkase ke bo xeƴ to ka njikwaayo ko yaag. O kiin o kiin wara jeem o roy wene c' est des référence; ta ref imaam Modu Fall Mbako Dior Diene coco o Mbelgoor fo Dame Diop mana Mbako Ngoythiole. Fo lakas lakas wa andoona yee xaye owey pratiquer a l' RNA l' exemple de Pagana mana no Touba seereer Pa Aliou Ndiaye Touba seeree We ne fop se sont des grand producteur ka andoona yee xaye oxu rokona na qolum xan o ande xene vraiment oxey pratiquer a RNA espece nu soxla'oona xan o ga'in no qol le to ka éléguer elooyo bo o fodanga maaga. Xan o ande kana vraiment c' est des champs trés valorisés c' est des champs protégés to kene ten i mbugu askan fe a ngoorngoorlu teen . A andooyo yee, i mbaagee ndet sans taxar ke c' est impossible Ndaa no tem ke nene na ngara xam fadiid teen bonu ande mu taxar a mayeerna y a un probleme yaag wiin we ga mbaro ngoorngoorlu a mbongikooyo taxar ke. A and ndaxar ke ta jirñaa a domu adama, xar a jirñaa Alam fe, xar a jirñaa no mala ke parce que dégradation du couvert végétale fe a jega conséquence a jega aussi des avantages .Mais conséquence xaye ten refu yee xaye a koƥ alene ne ta niɓit'ina a jega mala ka ndefna kam fe nand ne na ceɓel a njeg'aayo meen nand nena tol a njeg'aayo meen Méme sax no maak we nanaam wa layna ye xa moon a njeg'aayo meen fo cogoy kene xa waralun la foret danse A koƥ ale ka niɓ'u mais comme nene ta gefna a dégrader el mala kene fop ka ndetka to mala ke ne laytanuma no taxar ke, a jega mala ka andoona yee xaye mala yo mais ka mbaax no ngiin o ɓaal parce que ye koƥ ale niɓaa kena layel la chasse. Wiin ka ndetoogu a nqawloox le jubier a qawlax alene ko ga'oogu wa ndamna mala. a mbara den a ataa den, a njawa den ,a ñamin ta jegna den solo. To mala kene a jega mala ka andoona yee xaye ɗool ne koo soxla'an ,wene o soxla sel le, wene o soxla'aa las ale, wene o soxla, wene o soxla ke na layel le bec ,wene o soxla a ɓoof den . II a koƥ alene koy a dégrader anga a yaqu est ce que kene refee un grand pertement pour in kon. wiin we fat i ɓaat o ngoprngporlu ando yee fop oxen koƥ ale. Mais bo i négliger na mboynum xan i ndetaa bo ga'a mala kene xaye bo nu nga'na sax la pharma copé xaye ko soxla a ɗool ɗool sax ndol, wala nqas, wala ɗool jaaɗ ay kene. Mais fok o reta Njareme wala les grands marché ay Bambey in mene yiin waaɗkin maaga to a soɓaanga yee koy a koƥ ale yaqooxee degrader wee xan o ga' ten mala na andoona yee ndeysaan xaƴa ka ret ba nogoy a ñako ñisim; o gar soxla plumage fa manam ɓiñ aka, wala na las ala, wala no sel fa wala. Kene layuma nqawlax ka jegoogu to wiin we ka autoriser oogel a jega période na jegangaan nu ndet nqawlook kene na layel o miis. Mais kene fop a koƥ ale gefu a taxa kene waagatee jeg to ka jeg solo. <noise> Kon a fi'angaan coté nene it fat wiin we ɓaat o ngoprngoorlu a ande <hesitation> vraiment a jega koy wiin wa inuna cek ta ref projet kene comme IED Afrique a ref partenaire maak na andoona yee ka inu pour a ñoxor kene a reverdire a koƥ ale donc a fi'angaan rek a nana ye mon technicien waxtu fe ka daabiida in. <hesitation> I layaa fog ole reke keep oxu bugna contribuer rek no derniere minute ke no 777171714 in way cungang no ɓaak ole <noise> donc a fi'angaan koy waxtu fe ka daabiid .I ngidmaa o fog ole a paax na nangilax ale da nangilwa yo Ndiob FM fréquence 106.